Enjoki nyingi munonga ziri aha kisaasi ziriyo nizikora obwoki, obwoki nizibukorera omu kisasi kandi aha rubaju rw'orusiika hariho enjoki eyemereireho.

Empundu eri omu eihamba eyehumbikire aha eitama kandi ekwatsire n'aha munwa. Aha rubaju rwayo hariho amababi ga binyaatsi kandi neshushana nk'abantu.

Omushaija ari omu bwato bemereire ahagati y'enyanja kandi obwato nibuyamba kutamburira aha nyanja empango ninga shi emigyera mihango munonga

Abantu bashutami omu bwato ahagati y'enyanja bajwaire ebijwaro ebirikwera harimu abashaija ahaiguru yaabo hariyo ekintu kirikwera kandi nseeri hariyo amaizi maingi Kandi hariyo hamwe n'emishozi omu maisho gaabo hariyo eitaka kandi hamwe n'emijumbi

Omukazi aine ekitookye aha mutwe, kandi engata y'amareere, ahekire n'omwana omu mugongo gwe kandi eyemereire omu rutookye, omu rutookye harimu n'ebicoori

Omushaija ayemereire aha kibaare aine eirobo omu ngaro kandi ayemereire aha nyanja mpango harimu amaizi omu maisho gye kandi nseeri hariyo amaizi garikuteera emishumba

Omushaija ajwaire enkofiira esaata neyiragura n'empare ya kinyaatsi ayemereire omu maizi aha rubaju rwe hariho obwato bwine ekyoma kya eigiini eseeri hariyo amaizi g'enyanja.